Madzimai akamiririra kuti atambe mutambo. Vakapfeka maunifomu avo akanaka ane ruvara rwegirini uye kuzasi vakapfeka zvikabudura zvitsvuku. Vakapfeka bhutsu dzine mavara akasiyana-siyana. Pane mutambi mumwe chete akapfeka zvakasiyana. Akapfeka zvichena. Nechekumashure kune vanhu vakagara.

Nzvimbo ine huswa husina kunyanya kukura. Panewo miti imwe ine mashizha e girinhi. Imwe miti yacho haina mashizha, ingori netumhanda turi kuoneka.

Mugwagwa wakaiswa tara uye wakaiswawo mitsetse inobatsira vachairi. Pane munhu anotengesa Ice Cream arikufamba padivi remugwagwa. Kumberi kune miti yemijakaranda. Miti yacho yava nemaruva epepuro.

Shangu imwechete yakaiswa pakapeti. Kapeti yacho inetumutsetse mutsetse. Shangu iyi ineruvara rwutema, haisi shangu inoda mari yakawanda kana uchida kuitenga.

Vatambi vaviri, vebhora. Vatambi ava vakapfeka hembe dzavo dzekutambisa bhora. Pakati pavo pane murume achazenge achiridza pito kana bhora rava kutambwa

Vanhu varikufamba pedyo nechivako. Nechepamberi pane murume akapfeka hembe ineruvara rutema. Musoro wake hausi kuoneka. Arikuteerwa nemudzimai. Zvivako zviri munzvimbo yacho hazvisi kunyatsa kuoneka.

Mukati mechiwako makanaka. Murikuoneka mwenje wakaiswa pamusoro uyewo chiwako chacho chine magirazi anoonesa zviri kunze. Kunze kuri kuoneka miti uye kuri kuwonekwawo zviwako zvitsvuku zviri nechekumberi.

Mabhuku akawanda akarongedzwa achiiswa mumakabati. Akarongedzwa achiita sekuti akafanana ari panzvimbo imwe. Zvichida ari muraibhurari.

Miti irikuita sekuti yakasimwa mumutsetse inemachizha egirini. Inetumanda tusina kunyanya kukora ,miti yacho ayisi kuwonekwa pasi payo. Irikubudista wo maruva masvuku.

Nzvimbo irpedyo nemugwagwa. Mugwagwa wacho wakaiswa tara. Pane munhu akagara pasi pesumburera arikuverenga. Arikutengesa tunhu tunodyiwa uye akaisa zvinhu zvake pamberi pake. Anotengesa kunyangewo makadhi emafoni.

Mhuka iyi inonzi Furira Mudenga ine makumbo mana, makumbo akareba, uyewo ine mavara maviri ruvara rutema neruvara rwakada kutsvukuruka. Mhuka iyi yakarebawo uye yakamira pasina huswa.

Nzvimbo iri kuvakwa imba. Imba yacho ripo ainyanyi kushamisira. Pakaunganidzwawo kongiri inoshandiswa pakuvaka. Nzvimbo yacho haina miti yakawanda asi pane mishona iri kubudikira.

Vanhu varikutamba bhora remaoko. Pane murume akamira akapfeka zvebhuruwu akabata bhora mumaoko make. Akatsika panhandare ineruvara rwegirinhi pasi. Nechekumashure kwake kune miti mihombe.

Tumaruva tusinganyanyi kukura tuchienda mudenga tune ruvara rwe girinhi. Nechekuzasi kuri kurudyi pane kanzvimbo kasina chinhu. Panewo chinhu chiri neche kumusoro kurudyi chisiri kunyatsa kuoneka kuti chii.

Chikafu chaiswa mupureti chena. Mune sadza nenyama yakatsvukira. Nyama yacho yakanyatsokakwa. Padivi pacho pakaiswawo mavheji. Panewo chimwe chikafu chinenge chakabva muzvirimwa chine ruvara rwakatsvukira.

Piki yakagadzirwa nesimbi. Ine ruvara rutema. Piki yacho yakapinza kwayakaperera. Inewo mupinyi womuti. Mupinyi wacho hausi kuonekwa kwawakaperera.

Nzvimbo ine muti usina kunyanya kukura. Muti wacho hauna dzinde rakakura . Une mashizha akawanda . Panewo huswa husina kunyatsozadza nzvimbo yacho yose. Nechekumberi kune chivako chiri kungooneka denga. Chiri kuoneka dhishi rinoshandiswa neterevhizheni.

Vanhu vakagara pakamusika kaduku, pamberi pacho panewo chivako chisina kunyanya kukura chinovakwa nevanhu vasina mari, panewo kakomo kari kubudira kane matombo akaturikidzana.

Shangu dzemadzimai dzine ruvara ruchena. Shangu dzacho dzakakwirira kumashure uye dzine tambo. Idzi Ishangu dzinopfekwa nevanhu vaya vanofarira zvemucheno.

Miti yemadomasi, yatoonevana, ine mashizha egirinhi. Mumwe wacho wakaiswawo muti, kuti madomasi asadonha pasi.

Panzvimbo pane zvivako zvakareba. Chivako chimwe chacho chiri kuoneka madhoo akawanda. Madhoo acho akaiswa masimbi kuitira kuti mbavha dzisapinde. Chimwe chivako chacho hachisi kunyatsooneka. Hapana maruva anoshamisira ari kuoneka.

Nzvimbo inoitirwa bhizinesi. Panzvimbo ini parikugadzirwa matayi. Panematayi akatsvetwa pasi uye pane akaunganidzwa arikuratidzirwa kuti aonekwe. Vanenge vachiada vanogona kutenga ipapo. Panewo madhiramu ebhuruu.

Nzvimbo iripedyo nemugwagwa. Mugwagwa wacho wakaiswa tara. Pane vanhu varikutengesa vari pedyo nemugwagwa vakaisa tumashedhi twavo. Panewo motokari irikupinda panzvimbo yakavakwa. Zvivakwa zvacho hazvisi kunyatsa kuonekwa.

Nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vakawanda. Pane mabasa ekutengesa akawanda anoitwa apa. Pane vanhu vakagara vane zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Pane vanodarika neparikutengeserwa vanobva vaona zvinhu zvavarikuda ndokutenga. Zvivako zviripo hazvina kunyatsonaka.

Madzimai ari kutamba bhora remaoko. Akaungana pagedhi akasimudza maoko achida kugamha bhora riri kumusoro. Panewo vaviri vakamira pavo vega. Nechekumberi kune miti iri kunze kwenhandare.

Mudzimai ari kufamba akananga kwaari kuenda. Akapfeka hembe yakanaka uyewo ane dhuku mumusoro. Maoko ake ese akabata chinhu. Nzvimbo yaari kufamba ine zvivako asi zvivako zvacho hazvina kunyatsonaka.

Nzvimbo inehuswa husina kunyanya kukura. Hurikuratidza kuti hwange huchichekererwa asi hausisina hawo mvura yakawanda. Nechekumberi kune chivako chakatsvukuruka hatisi kuona kudenga kwacho. Panewo masimbi arinechekuno anoita kuti vanhu vasapinde.

Chikafu chaburwa uye chaakuda kudyiwa. Panechikafu chakaita kunge sadza uye nyama. Nyama yacho yakatsvukira, yakaiswa musupu. Panewo kagaba kemhiripiri kakaiswa padhuze.

Bhodha riripamusoro pembaura. Mabhodha uye zvoto zvakadai anowanzoshandiswa munyika dzemuAfrica. Bhodha racho rinepekubata napo uye rinemitsetse wakatenderera.

Nzvimbo ine matombo pamberi. Apana zvirimwa zvakanaka pamberi pacho. Kumashure kune chivako chiri kubudira chirikubudira chakakomberedzwa nerusvingo. Chivako chacho hachisi kunyatsooneka kuti chii.

Miti inonzi mijakaranda. Miti yacho haina mashishizha akawanda apera kudonha pasi. Inewo maruva ane ruvara rwepepo ari kudonha. Miti iyi inoita zvokusimwa. Kumberi kuri kuonekwawo makore ari mudenga rebhuru.

Nzvimbo isinakunyatsokunaka zvakatangira kumufanidzo hakuna miti kungori netuhuswa tusina kunyanyo kuwanda panewo nzvimbo inematombo akada kucheruka nechekumberi kune miti yakati kurei.

Nzvimbo ine muti uri pamberi usina mashizha akawanda. Kumberi kunewo imwewo miti iri kutaridza kuti ichine mashizha ayo. Pasi pane huswa hwakaenzana hune ruvara rwegirini.

Motokari irikufamba mumugwagwa . Irikufamba mumugwagwa wakaiswa tara. Nechekumashure kune miti inonzi mijakaranda . Miti yacho yakawanda. Kunewo rusvingo rwakavakwa rinodzivirira nzvimbo uye zvivakwa.

Nzvimbo ine vanhu varikuenda mativi akasiyana siyana. Pane mugwagwa uye padivi pemugwagwa pane dzimba dzakavakwa. Dzimba dzacho handi dziya dzinoda mari yakawanda. Panewo vavhu vari kuchovha ngoro.

Mafurawuzi akanaka uye mafurawuzi aya ari mubindu. Mafurawuzi aya ari kutaridza kuti ari kuwana mvura yakanaka. Pane ruvara rutsvuku uye ruvara rwakasvibira ruri kunyatsooneka.

Mureza unemawara matatu chete. Nechekumusoro kuneruwara rutsvuku. Kuzasi kune ruwara rwebhuruu. Pakati pane ruwara ruchena. Hapana kana kamufananidzo kakawedzeredzwa pamureza uyu.

Musoro wemota hombe unonzi gonyeti uneruvara ruchena. Mavhiri egonyeti ari kuonekawo. Gonyeti iri harina charakatakura kumashure.

Kashiri kadiki kari pahuswa. Huswa hwacho hwakakura hwakaita zvekukwira mudenga. Kashiri kacho kane tumakumbo tutete. Kanewo kamuromo kadiki kakapinza kumberi. Kane ruvara rweyero uyewo kane dzimwe nzvimbo dzakaita dzitema uye dzichena.

Nzvimbo ine imba ine denga rakatsvuka uye pasi payo yakapendwa neruvara rwakacheneruka. Panewo miti mihombe iri pamberi pechivakwa. Hapasi kunyatsogadzirwa pamba apa. Hapana kusimwawo maruva.

Mashizha emujumbuya. Mujumbuya wacho wakasvika. Unemashizha arikuratidza kuti arikuwana mvura. Hausati wasvika pazera rekuti unogona kucherwa.

Nzvimbo iri kuonekera bhazi rinotakara vanhu. Bhazi racho rinotakura vanhu vakawanda panguva imwe chete. Panewo motokari iri kunze kwemugwagwa pedyo nemiti. Nechekumberi kuri kuonekwa rusvingo runoita kuti vanhu vasapinde pakavakwa nepavanoda.

Mubhanana une mashizha akasvibira e girinhi. Mubhanana wacho wakura zvekuti watosvika pakuti wanevana. Pane ninga iripo ine mabhanana egirinhi. Mabhanana acho haasati asvika pakudyiwa.

Kabetepeswa kane mutsetse pakati kari kufamba namadziro. Kane makumbo matete. Kanewo manhenga akanaka zvokuti kanogona kubhururuka.

Kitsi yakatarisa kumberi yakavhara muromo asi maziso ayo arikunyasto oneka. Nzeve dzayo dzakatarisawo mudenga. Kitsi yacho ndeyeruvara rwakasvibira.

Chitoro chinotengesa michero yakasiyana siyana. Nechekumberi kune muchero wemengo uye kune zvinanazi. Panewo varume vaviri vakapfeka zvitsvuku vanoratidza kuti ndivo vanoshanda muchitoro ichochi.

Mukomana akagwadama, akapfeka hembe nhema, uye bhutsu dzake dzakada kuita bhuruwu. Aripanzvimbo yakatsogadzirwa ichiiswa tara. Nechekumashure kenemufananidzo wekuti kana munhu achinge auona anofarirwa kumira.

Musikana akapfeka hembe ine mavara akasiyana siyana. Musikana wacho akabata chiuno uye hembe yake inoratidza pakatangira mazamu. Musikana wacho akagadzirwawo bvudzi. Rakagadzirwa richikwira mudenga.

Nzvimbo inogona kunge iri yemudhorobha, pane motokari yerudzi rwekombi iri kufamba mumugwagwa wakaiswa tara, panewo chivako chiri pedyo ipapo chivako chacho chine mashoko akanyorwa ekushambadzira.

Tambo dzinofambisa magetsi, panetambo dzakareba dzisirikuoneka kwadzakaperera, tambo dzacho ina dzakasungirirwa pamusoro padanda remuti, paneimwe tambo yepamusoro panekashiri kakamhara.

Imba yakanaka ine nhurikidzwa mbiri ine ruvara rwakada kuita yero. Pamberi pacho pane tumiti twaka simwa. Panewo mwenje uri padhuze neimba yacho.

Nzvimbo ine huswa hwakaoma uye irikuratidza ivhu rakatsvukuruka nechekumberi kune huswa hwakati nyanyisei asi pane humwe huswa huchine karuvara kegirini , nzvimbo iyi haina mvura yakawanda panguva ino.

Nzvimbo inoitirwa mabhizinesi madiki. Pane zvivako zviripo zvisina kunyanya kukura. Mabhizinesi acho anoitwa nevanhu vanenge vasina mari yakawanda. Pane motokari iri pamberi.

Mukati meguta reHarare. Pane vanhu vakamira, vakagara uye vari kufamba. Panewo zvivakwa zvakasiyana. Neche kumberi kune zvivakwa zvakavakwa zvichi kwira mudenga.

Shangu yechidzimai, ineruvara rwakada kutsvukuruka. Yakavhurika. Yakakwirirowo kumashure kwayo. Shangu iyi inopfekwa nevanhu vaya vanofarira zvekuchena.

Vakomana nevasikana varikufamba mumugwagwa weguta. Mugwagwa wacho unetsvina. Nechekumberi kwavarikuenda kunechimwe chivako chakakwirira. Vaakudarika panemotikari nhema.

Nzvimbo inemiti mihombe, miti yacho inemadzinde akakura inewo mashizha aneruvara rwegirini. Panewo matombo pamusoro, pematombo panembudzi mbiri dzirikuoneka. Nzvimbo irinechekuno irikumatombo hainawo miti asi kuti inetuuswa twegirini turikuoneka nechekure.

Shiri iri mudenga. Iri kubhururuka. Yakapeta makumbo ayo uye yakavhura mapapiro. Shiri yacho ine ruvara ruchena. Iri kuonekawo iri kudenga denga rebhuruu.

Nzvimbo iripedyo nemugwagwa panemazisimbi akakwira mudenga akange akabata chikwangwari chekushambadzira. Kumberi kunemotokari dzirikufamba mumugwagwa wakaiswa tara. Panewo raini rinoshandiswa kufambisa magetsi.

Mutirauzi akasiyana siyana anoshandiswa pamba. Pane zvipanera, pane nyundo panewo dhiriri rekubooresa. Maturuzi aya anorongedzerwa mubhokisi riri padhuze ipapo.

Imba yemukati inonzi bedhurumu. Imba yokurarira ine mibhedha wakanaka wakanyatsowaridzwa nejira rine mitsetse. Yakagadzirwawo kumadziro ichi iswa mufananidzo.

Shangu imwe chete yakagadzikwa pasi. Ine ruvara rutema. Inewo mashoko akanyorwa nechekumashure. Shangu yacho kana waipfeka unosunga kuti ibate.

Chikafu chiri kunakidza kutarisa. Chakanyatsogadzirwa ndokuburwa chichiiswa mupureti chena. Pane nyama yakatsvukira yakaita zvokukangwa. Panewo chikafu chezvinhu zvakabva muzvirimwa chakatsvukira.

Shangu mbiri dzakaturikidzwa. Shangu dzacho ndedzeruvara rutema asi shangu dzacho dziri mbiri dzineruva ririkumberi rakagadzirirwa kuti dziratidzike zvakanaka.

Hozhwe iri kufamba nehuswa. Huswa hwacho hwakasvibira hunoratidza kuti huri kuwana mvura. Hozhwe yabudisa musoro uye muviri wayo kuti ikufamba. Hozhwe iyi hainakidzi kutarisa.

Ninga yemabhanana akawanda haana hawo kunyanya kukura. Ane ruvara rweyero kuratidza kuti atoibva. Nechekumbiri kuri kubudikira imwe imiti ine masizha egirini.

Nzvimbo inematayi akaunganidzwa. Anofanirwa kunge arikutengeswa. Panewo vanhu vakagara uye nechekumberi kurikubudira motokari.

Mudzimai wekunyika yemuAfrica akabereka mwana, ane bhegi jena, akatarisa kudivi, akapfeka hembe inemavaramavara aSI ruvara rutsvuku neruchena ndizvo zvirikunatso oneka.

Shangu dzakasiyana-siyana dzakaiswa pamwepo. Shangu dzacho dzine mavara akawanda. Ishangu dzakavhurika dzinopfekwa nemadzimai. Hadzinyanyi kudhura kana uchida kudzitenga.

Mabhanana akatsvetwa panzvimbo imwe. Mabhanana aya ane ruvara rweyero uye ayibva zvekuti anogona kudyiwa ipapo. Mabhanana acho akagadzikwa mundiro.

Nzvimbo inotengeserwa hembe. Hembe dzacho ndedziya dzekuti unopfeka kana uchida hako kufamba wakasununguka. Kana kuti unogona kudzipfeka uchida kuita zvemutambo.

Mabhodha uye mapoto anechikafu rimwe bhodha racho rine yakada kuita supu rimwe bhodha rine chinhu mukati rine chikafu chakatsvukuruka

Nzvimbo inowanika muguta. Inofamba mabhazi mahombe. Inewo nzvimbo dzakagadzirwa kunze kwemugwagwa mukuru kuitira kuti vanhu vafambe vasingaenderwi nemadhaka. Nechekumberi kuri kubudira zvivakwa. Zvivakwa zvacho zvakavakwa zvichikwira mudenga uye zvimwe zvacho zvine magirazi akawanda.

Zvishongo zvinoshandiswa nevanhu vemuAfrica. Zvishongo zvacho zvinemavara akasiyana-siyana. Zvimwe ndezveyero zvimwe ndezveorenji zvimwe zvineruvara rwebhuruu. Zvishongo zvacho zvinogona kupfekwa kana uye kana kuiswa mumaoko.

Kamhuka kanenge ka pete karipama dziro. Kanetumakumbo tutetetete musoro wacho mudiki, dumbu racho rakati kurei, kaneruvara rwakasvukuruka.

Vanhu vakagara vakaita mutsetse. Pane zvinhu zvavakawaridza pasi zvinoratidza kuti zviri kutengeswa. Nechekurudyi kune mudzimai akapfeka zvitema akabata bhegi ari kufamba achienda mberi akafuratira.

Nzvimbo ine huswa hwegirini uri pedyo nepakaita sekuti pakavakwa kana kuti pane zvidhina uswa hwacho hwakabatana ipapo chete nechekumberi hakuna huswa uri kuoneka pasi panewo kamuti kasina kunyanya kukura kari kubudira pane huswa nechepakati.

Chikamu chemuti. Muti wacho une mashizha egirinhi. Unowo michero yaberekwa. Muchero wacho uneruvara rweyero. Hatisi kuona pasi pemuti uyu.

Varume vaviri vari kutamba mutambo wekuyedzana masimba vose vakapfeka zvichena kumusoro asi mumwe wacho akapfeka zvebhuruu pasi hawana bhutsu uye zvavari kuita zviri kucherechedzwa nevanhu vakagara kunze kwenhandare.

Nzvimbo iri kuchengetedza zvakanaka. Pane maruva ari kunyatsochekererwa. Nechekumberi kunewo matengi emvura. Panewo muti unoburitsa maruva matsvuku.

Vakomana vamira kuti vatorwe mufananidzo. Vaviri vacho vakasimudza minwe yavo. Umwe wacho hana hembe uye akapfeka bhurugwa svuku, arinechekuno akareba uye akapfeka hembe chena.

Ruoko rwakavhurwa. Ruri kuoneka minwe mina. Rwakabata hove mbiri. Hove dzacho hadzina kukura. Panewo chinhu chine mabhokisi bhokisi chakaita kunge neti.

Mureza weimwe nyika. Kumusoro kune ruvara rutsvuku. Kuzasi kune ruvara rutsvuku zvakare. Nechepakati pane ruvara rwegirini rwakafukidza nzvimbo yakakura. Pakati pane mufananidzo wechidimbu chemwedzi.

Mhuka yakazorora yakarara hayo pasi. Ine nyanga dzakazvongonyoka uyewo ine mavara maviri ari kunyatsooneka. Ine ruvara rwakatsvukuruka uye inewo mitsetse michena.

Nzvimbo irikuratidza kuti irikutarisirwa uye iri kunyatsotsvairwa. Pane mugwagwa wakaiswa tara pozoita kanzvimbo kane huswa hune ruvara rwegirinhi. Panewo tambo dzemagetsi dzinodarika neipopo. Nechekumberi kune zvivakwa zvine matenga ane ruvara rwebhuruu.

Miti yakasvibira inonakidza kutarisa. Yakakura. Miti yacho inewo mumwe makacheneruka mekuti munopinza zuva. Miti yacho iri kuratidza kuti iri kuwana mvura yakakwana.

Tsanga dzezvirimwa zvemumunda. Pane koroni, magwere uye tumwewo tunhu . Tsanga idzi dzinoshandiswa kugadzira chikafu chekuti vanhu vanogona kudya.

Nzvimbo yakavakwa iri pedyo nemugwagwa. Inogona iri nzvimbo irikuitirwa bhizinesi. Zvivakwa zvacho zvakachengetedzwa. Uye pakaiswa rusvingo rwunoita kuti vanhu vasapinde nepose pose. Panewo mota chena iri nechekunze.

Mbawura dzakaunganidzwa panzvimbo imwe. Mbaura dzacho dzakagadzirwa nesimbi uye dzose hadzina chinhu. Dzinewo chekubatisa.

Kamuti kakasimwa mupurasitiki. Purasitiki yacho ine ruvara rutema. Yakaiswa mavhu kobva yasimwa kamuti kacho. Kane mashizha e girinhi uye katove nezvibereko zvakada kuita zve orange.

Nzvimbo inogarwa ine dzimba dzisina kunyatsa kunaka dzimba dzacho idiki uye pane tumwe twakada kuita kunge tumatoireti tune ma dho kumberi mugwagwa wacho haunawo kunyanya kunaka nzvimbo iyi inogarwa nevanhu vasina mari yakawanda.

Shangu yakasvetwa pasi. Ineruvara ruripakati pebhuru ne girini. Pasi payo ineruvara ruchena. Shangu yacho inoiswa tambo, asiparizvino tambo dzacho dzambo bviswa.

Chinwiwa chinonzi kokokora. Chabviswa mubhodhoro ndokuiswa mugirazi. Mugirazi macho maiswa maayizi kuti chinwiwa chitonhorere. Pane chimwe chinwiwa chasara mupurasiti kana kuti mubhodhoro ranga rine kokokora.

Mapepa akanamirwa muguta reHarare. Mapepa acho arikushambadzira vaimbi vakuru vaviri. Vanonzi Jar praiser uye Sir Carlas. Arikupa vanhu mashoko ekuti kuchange kuine mutambo unenge uine vanhu ivavo.

Manwiwa akakayiwa obva aunganidzwa panzvimbo imwe. Zvichida arikuda kunotengeswa. Manwiwa acho aneruvara rwegirini uye akabva aiswawo panehuswa hwakasvibira.

Shangu mbiri dzakagadzikwa pasi, ishangu dzemadzimai. Dzineruvara rutema, shangu idzi hadzinyanyi kudhura. Kana uchida kudzipfeka unongoita zvekupinzira gumbo, hapana paunosunga.

Nzvimbo ine mugwagwa wakaiswa tara iri kudarika nepanzvimbo pane zvivakwa zvisiri kunyatsokuoneka. Panewo ma tengi maviri aneruvara rwe girinhi. Panewo miti yakakura Inoratidza se mijakaranda yaane maruva e pepuru.

Varume vaviri vari kutamba mutambo wekarati. Vose vakapfeka zvichena uye vane mabhandi avakasungira muzviuno zvavo. Nechokumashure kune vamwe vanhu vari kucherechedza zvavari kuita.

Varume vakapfeka magamenzi ekunamata nawo. Magamenzi acho ane ruvara ruchena uye akareba. Varume vacho vanewo bvudzi risina kunyanya kukura.

Murume ari kugadzira magetsi. Akwira pamusoro kuti agadzire kanhu kanoita basa rekuderedza simba remagetsi. Nechekumusoro kune tambo nhatu dziri kutakura magetsi dzichiendesa mberi.

Shangu yakasiiwa pasi. Shangu yacho haina tambo, uye irikuratidza kuti haina kunyatsonaka. Ineruvara rwutema, asi mune mumwe makatsvukuruka.

Mudzimai ari kunyemwerera. Ane dishi rakazara nemichero yakadai sezvinanazi uye mabhanana Rumwe ruoko rwake rwakabata dishi iroro kuti risadonha.

Nzvimbo inowanika pakati peguta. Ine migwagwa yakafara. Panewo vana vechikoro vari kufamba vachienda kwavari kuenda. Zvivakwa zvacho zvakakura. Zvakavakwa zvichikwidza mudenga.

Nzvimbo yakanyatsogadzirwa ,panogona kunge paine maofisi kana kuti pachigadzirwa zvimwe zvinhu, pane chivako chine zvidhina zvakaita zvitema asi hazvina kupendwa, kumberi kunowo pakagadzirwa panoiswa motokari, panowo miti yakakura ine mashizha egirini.

Munhukadzi akafuratira ane bvudzi rakakura rwakasungwa kumashure. Akaisawo zvishongo zvemunzeve. Huro yake iri kunyatsooneka.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Ishangu dzinopfekwa nevana. Dzineruvara ruviri ruvara rwebhuruu uye paunoisa gumbo pakatsvukuruka.

Mureza weimwe nyika. Mureza uyu wakagadzirwa nemavara matatu. Paneruvara rweyero rurikumusoro kuzoitawo kuzasi kuneruvara rwebhuru. Nechepakati panemutsetse wakaitwa nenyeredzi.

Nzvimbo iri pedyo nemugwagwa. Ine miti yakati kurei. Miti yacho ine mashizha akawanda asi inogona kuonesa zviri mudenga uri pasi. Panewo mugwagwa uri kubudira nechepakona rekurudyi. Mugwagwa wacho unetara.

Mureza wenyika une mavara matatu nechekumusoro kune ruvarwa rwegirini, pakati pane ruvara rutsvuku uye nechekuzasi kune ruvara rwegoridhe.

Chikafu chaburwa mundiro mbiri. Ndiro yebhuruu ine sadza. Imwe ndiro yacho yakacheneruka ine howe. Howe dzacho dzagadzirwa dzichiiswa muto.

Dzimba dziripedyo nomugwagwa. Mugwagwa wacho wakaiswa tara. Dzimba idzi dzakavakwa munzvimbo yakasimwa miti. Paneimba inedenga dzvuku uye yakaiswa dhishi retiivhii pamusoro.

Mureza wenyika wakasungirirwa. Une mavara matatu chete, nechekurudyi kune ruvara ruchena uye kuruboshwe kune ruvara rwegirini. Nechepakati pane mwedzi usina kuzara uyewo pane kanyeredzi karipo.

Shangu imwechete yakatarisa kudivi. Ineruvara rwakada kucheneruka. Shangu yacho haina tambo. Ndoiya yokuti unopinza gumbo rako wobva watongotanga kufamba.

Hove dzakawanda dzakaunganidzwa panzvimbo imwe, dzabudiswa mumvura uye dzirikuratidza kuti dzatofa. Hove dzacho hadzina kunyanya kukura. Dziri mumambure anetumaburi tudoko-doko.

Nzvimbo yakakomberedzwa nerusvingo rakaita zvekuvakwa. Rusvingo rwacho haruna kupurasitiwa uye pamusoro parwo pakuita sekuti paakuda kudonha. Mukati mune miti. Miti yacho ine mashizha e girinhi asi amwe acho akuita bhurauni.

Chikafu chakaiswa mundiro, mune nyama yakabikwa ndokubva yakangwa kusiiwa yatsvukira, nyama yacho yakaiswawo mupureti mune madomasi akachekwa uye tumwe tunhu twakaita semashizha egirini.

Mudzimai mutsvuku akatarisa pasi. Akagadzira tsiye dzake uye akapendwa muromo. Vhudzi rake rakagadzirwa zvakanaka achiiswa mitsetse-mitsetse. Akapfekawo hembe yakacheneruka kumusoro.

Bheji raishandiswa nechechi yezion pavaipemberera kuti vakasvitsa makore zana rine mashoko akanyorwa nemavara ebhuru. Pakati pacho pane muchinjikwa.

Ma Coconut matanhatu, ane ruvara rwakaita bhurauni. Uyewo ane twakaita tumveremvere anopwanyiwa kuita kuti uadye.

Vatambi vechitema, vanotamba bhora remaoko. Umwe wacho ane dumbu rakati kurei. Vese vari vaviri vakapfeka zvakafanana. Vakapfeka nhumbi dzavo dzavanoshandisa kana vachitamba bhora remaoko.

Vatambi vaviri varikutorwa mufananidzo vari mukati menhandare. Nhandare yacho ine uswa hwakachekwa hwegirini. Vakapfekawo unifomu ineruvara rweyero uye girini.

Kapuka kakaita kunge nhunzi Kari kufamba. Kane ruvara rutema kanewo dumbu rakakura. Kari kufamba kari pachivako chine tumatombo.

Nzvimbo ine miti isina kukura. Miti yacho haina mashizha ine twumhanda twakawanda. Nechepasi panewo uswa hwakaoma. Nzvimbo yacho iri kuratidza kuti haina mvura yakawanda panguva ino.

Murume ari mukati menhandare yakanyatsogadzirwa ichiiswa mitsetse uye mavara akanaka pasi. Murume wacho akapfeka hembe nhema kumusoro ine mashoko akanyorwa. Akabatawo bhora.

Zvinyoreso gumi zvirimupaper zvinyoreso izvi zvinoratidza kuti asisati zvachanda. Zvinigona kuchandiswa kuita mabasa akasiyana siyana rumwe ruvara riripo ruvara rusvuku uye ruvara rutema.

Danda remuti wakuorera. Muti wacho wange wakakura uye une ruvara rwakada kutsvukuruka. Nechekumberi kune tumiti tudiki turi kubudisa ruvara rwegirini.

Murume ari kuchovha chingoro ari mumugwagwa. Chingoro ichi ndochinoshandiswa muzvitoro zvinotengesa zvinhu zvakawanda. Panewo motokari dzirikufamba mumugwagwa wakaiswa tara. Migwagwa yacho wakasimwa miti pakati. Kumberi kunechivako chakakwira mudenga chine magirazi akawanda.

Nzvimbo ine tambo ina dzinofambisa magetsi. Tambo dzacho dzakasungirwa pabango. Bango racho ririkubva rashandiswawo kuti risungirirwe mwenje inojekesa kana kuri husiku. Nechepasi pane miti kana kuti zvirimwa zvisina kunyanyoreba.

Muti wakakura une mashizha akawanda. Pane wo mimwe miti kana kuti zvirimwa zvirimukati me fenzi. Chinewo mashizha akawanda uye zvakabatana. Fenzi yacho yakangoiswa waya shoma.

Nzvimbo inowanika mukati medhorobha ine magetsi anojekesa husiku. Kumberi kune zvivakwa zvivakwa zvacho zvine ruvara rutsvuku uye zviinewo matenga matsvuku . Panewo miti yemujakaranda isina mashizha akawanda así yaane maruva.

Kapuka kasirikunyatsa kuoneka kumberi nekumashure. Kane makumbo maviri arikuoneka aneruvara rutema. Kapuka kacho kanewo mamvere akada kuita eruvara rwebhurawuni.

Nzvimbo ine miti uye huswa. Pakatangira mufananidzo pane mugwagwa nechepamberi pane huswa hwakatsvukuruka, kumberi mberi kune miti yakati kurei uye kune nzvimbo yakakwirira kuda kuita kakomo.

Chitunha chiri kuvigwa nenzira yechinyakare. Pacherwa gomba uye chitunha chacho chakafukidzwa nejira jena. Pane vanhu vaviri vari kubatsira kuviga.

Nzvimbo inogona kuwanikwa mudhorobha. Pane mugwagwa wakaiswa tara, nechekumberi kune vanhu vari kufamba padivi pemugwagwa. Kunowo muti une mashizha egirinhi. Pane chivako chakaita kunge shedhi chakavakwa nemasimbi.

Motokari iri kufamba mumugwagwa. Imota diki inotakura vanhu vashoma. Motokari yacho iri kufamba mumugwagwa wakaiswa tara. Iri kudarika pane miti mihombe one mashizha ari kumusoro.

Miti ine midzi iri pachena. Midzi yacho yakacheneruka. Iri kudarika nemumatombo ichipinda muvhu. Miti yacho haisi kunyatsa kuoneka. Panewo huswa hwakaoma huri panzvimbo yacho.

Nzvimbo iri pedyo nomugwagwa, mugwagwa wacho wakaiswa tara asi hauna motokari, panewo mashedhi ari kutengesewa hembe, hembe dzacho dzakaita zvokuturikwa kuitira kuti vanenge vachifamba vadzione.

Nzvimbo ine mugwagwa uye miti isina kunyanya kukura. Panewo tumwe tumiti tune mavara egirini turi kubudira. Nechekumberi kune zvevakwa zvakacheneruka zviri kuonekawo.

Vanhu vari panzvimbo inonamatirwa. Vakapfeka hembe dzavo dzekuchechi. Hembe dzacho ichena kumusoro uye madzimai ane madhuku akaita ruvara rwebhuruu. Nechekumberi kune miti iriko.

Ruoko reakabata shizha, shizha racho rakafara rinetwumutsetse twunobva pakati twuchienda kumativi, shizha racho rineruvara rwegirini.

Nzvimbo inoyevedza kutarisa. Ine huswa hwegirini hwakanyatsoenzana. Pamusoro pehuswa pane tutsoko turi kufamba. Nechekumberi kunewo miti yakati wandei ine mashizha egirinhi. Kumberi mberi kurikuoneka makomo.

Vatambi vebhora ramaoko rinonzi bhasiketi bhoo. Vakaungana pedyo negedhi. Panemutambi arikusvetuka achida kugowesa. Akapfeka hembe inemaoko mapfupi. Hembe yacho ichena.

Nzvimbo inowanikwa panogara vanhu. Iyi inzvimbo yekuti vanhu vanoenda vachino gadzira ma tayi. Pane matai arikutengeswa akaturikidzwa , ma tayi acho ane ruvara rutema. Panewo muti wakakura uri nechekumberi.

Kashiri kakamhara pasindi iri pedyo nepakawaka. Kashiri kacho kane ruvara rwe bhuruu hakasi kuoneka musoro wacho. Nechekumashure kane manhenga akareba akaita sekamuswe.

Mutambi webhora akaisa ruoko rwake paditi. Zvichida inguva yekuimba rumbo rwenyika pamutambo. Akapfekawo hembe yeyero asi iine tumitsetse tutsvuku.

Nzvimbo iri pakati peguta. Pane vanhu vari kufamba vachienda kumativi akasiyana. Panewo robhoti rinobatsira kuti mota dzifambe zvakanaka. Nechekumberi kune zvivako zviri kubudira, zvivako izvi zvakavakwa zvichikwira mudenga.

Vanhu vanenge vari kufamba mudhorobha. Pane vakafuratira umwe ane uye umwe akapfeka zvitema. Panewo chingoro chiri kusundwa chakananga kumberi neumwe munhu. Nzvimbo yacho ine zvinhu zviri kutengeswa uye vamwe vanhu vakaisa sumburera kudzivirira zvinhu zvavo.

Muti unamashizha egirini unewo mamwe mashizha akada kutsvukuruka muti wacho hausi kuoneka pasi pawo haunawo zvibereko zvatirikuona.

Dzimba dzineruvara rwutsvuku, dzakanyatsogadzirwa zvakanaka uye dzinematenga anoyevedza. Pedyo nedzimba panewo tuhuswa twegirinhi asi hatwuna kunyanya kukura. Panewo imwe miti yakanaka yakati kurei.

Shangu mbiri dzakaiswa panzvimbo imwe, shangu idzi dzinowanzo pfekwa nevanhurume, shangu dzacho dzine ruvara rwakacheneruka asi dzinewo tambo yekuti unogona kusunga kana uchida kuti isafamba ichibuda.

Kapuka kakada kuita kunge kasipaidha. Kane tumakumbo tutete tete tune zvekubata nazvo kumberi. Nekuchekumuromo kane ruvara rwebhuruu. Pamusoro pako kane ruvara ruchena asi panewo tumwe tunzvimbo tune mavara matema.

Imba ine denga rebhuruu irikuoneka mahwindo akachenuruka matatu panewo zvidhinha zvisina kupurasitiwa zvitsvuku pamberi pane muti wakati kurei asi hauna mashizha akawanda.

Mabhokisi ezvinyoreso. Mabhokisi acho ane mavara mavara. Pane ruvara rweyero. Uyewo pane mufananidzo wechinyoreso. Panewo mufananidzo wakaita kunge chidhori. Mabhokisi aya ari kuratidza kuti haasati avhurwa.

Vatambi vetsiva vatatu vose zvavo vakapfeka nguwo dzavo. Nguwo dzacho ichena ndodzavanotambisa mitambo yavo. Vakasungawo muchiuno chavo nemabhadhe matema. Vatambi vacho havana bhutsu.

Nzvimbo iri mukati medhorobha. Pane mugwagwa wakaiswa tara. Mugwagwa wacho une motokari dzakawanda. Nzvimbo yacho ine zvivako zvakakura. Zvakavakwa zvichikwira mudenga.

Madzimai maviri ari munhandare ari kutamba bhora. Mumwe mudzimai ndewe chitema uyewo mudzimai mumwe wacho ari nechokukumberi. Ivo vadzimai vari kukwikwidzana kutamba bhora.

Imbwa mbiri dzakafanana. Dzakaiswa mabhadhi. Dzineruvara rutema rwakanyanya padumbu nekumusoro. Makumbo acho aneruvara rwakatsvukuruka. Muswe yembwa yacho haina kukura.

Zvirimwa zvine madzinde matete uye zvine mashizha ane ruvara rwe girini. Paneo dzimwe nzvimbo dzakaita kusvibira dziri kuoneka. Hapana chimwe chinhu chiri pakati pezvirimwa izvi.

Mureza wenyika yeSouth Africa. Une ruvara rutsvuku kumusoro uye kuzasi kune ruvara rwebhuruu. Pakati pane ruvara rwegirini uyewo kamwe kamutsetse kane ruvara ruchena. Panewo karuvara keyero kari kubudira pakati nechekuruboshwe.

Mupurisa akamira pamberi pemota diki ineruvara rwebhuruu. Anemunhu waarukutaura naye zvichida mupurisa uyu anezvaarikuda kunemunhu wemotokari. Kana kuti munhu wemotokari anemhosva yaapara, saka amiswa nemupurisa.

Nyama iri kuitwa zvekugochwa. Imwe yacho yatotsvukira . Asi imwe yacho iri kuratidza kuti ichangobva kuiswa. Pane ruoko ruri kunyatsogadzirisa nyama yacho kuti iibve zvakanaka. Nyama yacho iri kugocherwa pamusoro pe chinhu chine waya pamusoro.

Pamberi peimba isiri kunyatsooneka. Imba yacho yakavharwa nemiti iri kumberi. Miti iyi ine mashizha egirinhi uye irikuchengetedzwa. Pakaiswawo matombo pamberi peimba yacho. Pane gedhe resimbi.

Vatambi vemutambo webhora repamaoko. Umwe wacho akabata bhora arikuda kurikanda. Vatambi vose vakapfeka yunifomu dzavo dzemutambo. Vamwe vakapfeka yunifomu yakatsvukuruka uye vamwe vakapfeka yunifomu yebhuru.

Mifananidzo miviri yakaiswa pamwe. Inenge yemunhu mumwe akatarisa kwakasiyana. Akagadzirwa musoro achigerwa bvudzi rake achiiswa tumiraini miraini. Akapfekawo hembe nhema.

Nzvimbo inowanikwa muguta Pane vanhu vari kufamba vachienda kumativi akasiyana. Nzvimbo yacho inewo motokari dzakawanda. Motokari idzi dziri kufamba mumugwagwa wakaiswa tara. Nechekumberi kuri kuoneka zvivako zvakakura.

Midziyo inoshandiswa kana munhu aine bindu. Pane hosi paipi yakamonererwa yekuti inogona kufambisa mvura. Panewo hara yekutakurisa marara. Panewo zvekucheresa zvine simbi kumberi uye mibato yemuti.

Vanhu vari kufamba mukati medhorobha, vanhu vacho vakawanda nzvimbo yavari kufambira yakagadzirwa kuti vanhu vasaite madhaga kana vachifamba, panewo motokari iri mumugwagwa wakaiswa tara zvivakwa zviri panzvimbo iyi zvakanaka uye zvakavakwa zvichikwira mudenga.

Nzvimbo ine mugwagwa wakaiswa tatra. Pamberi pacho pane miti mihombe iri kuoneka pano neapo. Miti yacho ine mashizha ari mudenga. Kumberi kune motokari dzakapakwa uye pane chivako chine ruvara rutsvuku.

Nzvimbo inowanikwa mudhorobha. Ine migwagwa yakaiswa tara. Kunewo motokari dziri kuoneka nechekumberi. Zvivakwa zvacho zvine magirazi akawanda. Zvakavakwawo zvichikwira mudenga.

Mudzimai ane musoro wakanyatsogadzirwa. Une tumaraini tumwe turi kuonekwa. Arikungoonekwa gotsi chete. Paneo tumwe tumufananidzo tuviri turi nechekurudyi tusingabudisi chiso.

Mudzimai kana kuti musikana akatarisa pasi. Akarukwa musoro wake achiiswa mitsetse uye twunyeredzi. Akafukidzawo mhino nomuromo wake nemasiki.

Kapuka kakada kufanana nezingizi. Kanedumbu guru, musoro usina kunyanya kukura. Makumbo acho matete. Kane manhenga saka kanogona kubhururuka. Kapuka kacho kane ruvara rwakasvira rwe girini.

Betepeswa rakamhara pamusoro peruva. Betepeswa iri rineruvara maviri. Ruvara rwuchena, neruvara rwutema.

Kamhuka kakada kufanana netsoko kari pakati pemhanda dzemuti kane ruvara ruchena, uyewo rumwe ruvara rwakasvibira. Kaka batira paneimwe mhanda.

Mudzimai anotamba bhora wenyika yeZimbabwe. Akapfeka hembe yegirini kumusoro ine nhamba kumberi. Ruoko rwake rumwe rwakaisa kachira kebhuruu. Akavhura muromo achibudisa rurimi.

Nzvimbo ine huwa hwegreen, hwuswa hwacho hauna kunyanya kukura, hwakabatana, nechekumberi kwacho kune miti mihombe, miti yacho ine mapazi uye madzinde akakura haioneki kwayakasvika kudenga.

Mabhasikiti anemavara akasiyanasiyana. Panerimwe rebhuru rimwe rakasvukuruka pozoita wo rimwe rineruvara rwegirini. Mabhasikiti ose akagadzikwa nepurasitiki uye anogona ku yuziwa zvinhu zvakasiyansiyana.

Muti unonzi mupopo, wakakura uchikwira mudenga, une mashizha asina kunyanya kuwanda asi mashizha acho mahombe, kumusoro unewo mapopo achiri egirini, kumberi kune miti isina mashizha akawanda irikuonekera.

Shangu yechirume yakasiiwa pane uswa hwegirini. Shangu yacho inopfekwa nemunhu ane tsoka yakareba. Iri kupenyererera kumberi kwayo. Inogona kuiswa mushonga.

Shangu yakavhurika uye haisi kunyatsokuoneka kumberi kwayo uye kumashure. Ine ruvara rwutema uye nemabhande ekuti munhu anongopfekedzera gumbo rake obva aipfeka.

Mureza ungori nemavara maviri chete. Pane ruvara rwebhuruu ruri kumusoro nekuzasi. Panewo ruvara ruchena rwakada kugadzira rwaita kunga muchinjikwa. Apana chimwe chinhu chiripo.

Shiri dzinowanikwa kuAmerika yekuzasi. Yakadai sehuchurasi nekwerambiya. Inemusoro wakareba nedzine yero kumberi, kumashure dzakada kusvibira asi paine nzvimbo dzakatsvukuka.

Musikana kana kuti mudzimai aneruwoko rwakabata muchivuno. Akapfekawo hembe ineruvara rutema asi inosiya paditi pake pakavhurika. Maziso ake nemiromo zvakapendwa.

Mudzimai mushava ari kunyemwerera achiratidza vende raarinaro. Akapfeka zvishongo zvemunzeve zvakareba uyewo akapfeka hembe tsvuku. Mudzimai wacho akagadzirwawo tsiyo, maziso uye bvudzi.

Musikana akatarisa pasi. Akapfeka hembe inemawara mawara. Vhudzi rake rakagadzirwa, musoro rake richiunganidzwa nzvimbo mbiri. Musoro wake unewo mitsetse yakaiswa.

Mudzimai atikurei. Anebvudzi rakuchena. Anechishingo chegirini chemuhuro. Anewo jira raakafuka. Jira racho rineruvara rutsvuku uye rine mabhokisi matema.

Madzimai mawiri anga achitamba mutambo wemakwikwi erunako. Vakapfeka hembe dzinosiya muviri wakashama. Madzimai maviri aya akasimudzwa maoko awo. Akasimudzwa nevarume vaviri. Zvichida madzimai aya ndoo akunda pamutambo werunako wacho.

Nzvimbo iri pedyo nemugwagwa. Hapasi kuonekwa motokari. Pane miti iri nechekumberi uye pane tumisika turipo. Tumisika utwu tunogona kunga tuchitengeserwa zvinhu zvakadai semichero.

Shangu mbiri dzakaiswa pamwe chete hadzisi kuoneka kumberi kwadzo. Shangu dzacho dzine ruvara rwepingi. Dzine tambo dzinosungwa kana uchida kuti dzibate.

Mbudzi mbiri, mai nemwana. Kamwana kembudzi hakasati kakura zvokuti kanogona kumera nyanga asi mai vacho vane nyanga mbiri dzokuti dzinogona kushandiswa kuita basa rokutunga.

Mbambaira dzichangobva kucherwa. Mbambaira dzacho dziri kuratidza kuti dzagezwa. Uye munhu anogona paangotanga kudzibika. Ukadya mbambaira idzi utano hwako hunonatsoita zvakanaka.

Imba yakanyatsovakwa uye iri kuratidzika zvakanaka. Ine denga rakanyatsogadzirwa. Pamberi pane huswa hupfupi hwegirinhi. Kumashure shure kune denga rwebhuruu rine tumakore tushoma.

Wanhu wari muguta wamwe wacho wakamira panofambwa newanhu pamberi zvivakwa. Pane zvawari kutengesa. Panewo zviwakwa zvinoshandiswa sezvitoro.

Mugwagwa wakaiswa tara. Hatisi kuona motokari dziri kufamba. Panewo miti yakakura isina mashizha akawanda. Nechekumberi kune miti yakareba iri kuratidza kuti yakaita zvokusimwa.

Murume arimunhandare arikutamba mutambo webhasiketi bhoo. Akanda bhora mudenga kuti agowese. Akapfeka hembe chena kumusoro. Nechekumberi kune vanhu varikuona, uye kunowo miti.

Nzvimbo inemvura irikuyerera. Pedyo nemvura pane mazihuswa, pakaiswawo zvinhu zvekongiri kuitira kuti mvura isaiyeredze. Panenge panewo bhiriji rakagadzirwa nesimbi, rinoita kuti vanhu vadarike mvura yacho.

Mudzimai Ari pamusika. Ari kutengesa madomasi maonyeni nezvimwewo zvirimwa. Akapfeka hembe yakada kucheneruka. Pamberi pake pane bhokisi riripo. Kune vamwewo vari kutengesa nechekumberi.

Mishonga inobva mumiti. Yakagaiwa ndokukuyiwa ichiiswa mumasagi. Imweyacho yakawaridzwa pasi. Irikutorwa kubva kumashizha uye kubva kumapazi kana kuti kumídzi. Paneo imwe irikubva kumiti michero.

Nzvimbo inemiti inosimwa semaruva. Haina madzinde akakura. Ine mashizha matete. Irikuratidza kuti irikuwana mvura yakakwana.

Muoko uri kuratidza zvigunwe zvina zvakaiswa pamwe chete. Pamusoro pezvigunwe zvacho pane zvishongo zviya zvatinoti manekiresi. Muridzi wemuoko haasi kuoneka mumufananidzo.

Ruoko rwemunhu akatsvuka. Rwakabata kebheji. Kebheji racho rakanyatsochekwa. Nzwara dziri paruoko dzakada kucheneruka.

Ruoko rutsvuku rwakabata wachi. Wachi yacho yakacheneruka uye ndeiya ine tunhu tunofamba mukati. Nechekumberi paneo chimwe chinhu chine wachi dzakawanda dzakaita kakutsvukuruka.

Vatambi vebhora remaoko vari pedyo nemambure. Vatambi vacho vari kuratidza kuti vakamirira kuti bhora ribve kune rimwe divi. Nhandare yavari kutambira ine zvigaro zvine mavara akasiyan-siyana.

Zikumurume rakasimba rakatarisa kumberi. Rine maoko akakura. Rimwe ruoko rwacho rwakapfeka wachi. Kumusoro akapfeka hembe nhema uye kuzasi akapfekawo tirauzi rakasvibira. Nechekumashure kunewo vamwe vanhu varipowo pamufananidzo iwowu.

Mureza wenyika inonzi Kambodia, kumusoro une ruvara rwebhuruu pasi une ruvara rwebhuruu zvakare pakati pane ruvara ruchena neruvara rutsvuku.

Shangu dzechirume, hadzisi kuoneka kumberi kwadzo . Dzakatsvetwa pamwechete. Dzineruvara rwutema uye dzinewo nzvimbo dzineruvara rwegirinhi uye pasi pacho pakacheneruka.

Bhasiketi rakabatwa neruoko. Bhasiketi racho rine ruvara rutsvuku uye rinoonesa zviri mukati. Riri kuratidza kuti harina chinhu. Munhu wacho akabata hatisi kumuona.

Mabhidzi uye zvishongo zvinoshandiswa nevanhu vekuAfrica. Zvinogona kuiswa pahuro. Pane zvishongo zvine ruvara rwebhuruu, rwegirinhi uye zvimwe zvakaita madododo.

Vanhu vari pamberi pezvivako zvakavakwa zvichiitwa nhurikidzwa. Vamwe vacho vakakotama vaine tswanda. Nzvimbo yacho haina huswa hwegirini ingorine zvakasara pahuswa hwekare.

Kasikana kechidki kakatarira kumberi kakapfekedzwa hembe yakanyorwa kumberi uyewo muromo wekasikana wakaiswa ruvara kanewo maziso akakura anonyatsooneka kakagadzirwawo musoro kachiiswa mutsetse pakati.

Nzvimbo ine zvitoro, pane tara yakaiswa asi mumwe macho yakukwatanuka. Panewo zvitoro zvisiri kunyatsooneka kukura kwazvo. Zvimwe zvacho zviri kuratidzira zvazviri kutengesa panze. Panewo chikwangwari cheyero chine mashoko akanyorwa.

Mudziyo wakagadzirwa nemuti unogona kuiswa mumba kana kuti muofisi. Unedhirowa rekuti unogona kuisa mapepa kana kuti mabhuku madiki.

Mufananidzo mutema unemashoko machena. Mufananidzo wacho unotaura nezvenzvimbo yepa internet yokuti unogona kuenda uchinoona mavideo. Kana ukadzvanya ipapo unobva wangoenda panzvimbo yacho yemavideo.

Injini yemotikati inonzi Nissan usina kusungirirwa. Iri kuratidza tumabhande uye tunhu twakawanda tunotenderera. Pamusoro pacho pane mashoko akanyorwa anoratidzira kuti ndeerudzi rwupi rwemota.

Murume akapfeka hembe chena kumusoro. Tirauzi rake rakachenerukawo. Ane tundebvu tudiki turi kuratidza kuti twakambogerwa. Akapfekawo shangu dzakatsvukuruka. Bhande rakewo rakatsvukurukawo.

Nzvimbo inoitirwa ma bhizinesi nevanhu vanenge vasina mari yakawanda. Pane tuzvivako tudiki tusina kunyatso naka. Pamberi Pacho pane vanhu vari kutengesawo zvakadai semadomasi. Panewo tsvina yakaunganidzwa pamberi ipopo.

Zvishongo zvinoshandiswa nemadzimai. Zvinogona kuiswa muhuro kana kuti mumaoko. Zvishongo zvacho zvakaita kunge tutambo. Zvine mavara akasiyana. Akadai seruvara ruchena, ruvara rwe yero uyewo mamwe mavara .

Mauyu akaiswa mundiro yegirazi, nechekumashure kunemagirazi maviri anoonesa zvirikumashure.

Vaimbi vari pamberi pevanhu . Vari kuimba. Vanhu vacho vakawanda. Vaimbi vakasimudza maoko avo vari panzvimbo ine mwenje yakabeka.

Vanhu vatipanguva yekunamata. Vose vakapfeka zvakafanana. Vanezvichena kuzasi uye mumusoro mavo mune heti dzineruvara rwuchena uye rutsvuku. Vakavhura mabhuku avarikuverenga.

Kasikana kakapfeka hembe yebhuruu kari pedyo nemotokari ine ruvara rutema. Kasikana kacho kari kunyemwererawo uye kane bhutsu dzakavhurika dzine ruvara ruchena mumakumbo.

Murume ari kugadzirisa zvinhu zvaakaisa mungoro. Mungoro macho mune mabhokisi. Ngoro yacho ine mavhiri maviriuye inoita zvekudhonzwa. Nechekumberi kune nzvimbo inoshanda semusika.

Madzimai akaungana kuti atorwe mufananidzo vose vakapfeka zvakafanana vane machira machena muhuro uye vakapfeka zvitema.

Huro yomunhu hazvisi kuoneka kuti munhu wacho munhukadzi here kana kuti munhurume. Akaisa chishongo chemuhuro. Ari kuita sekuti akatarisa mudenga.

Tunzvimbo tunoshandiswa sebizinesi. Tumusika asi panguva nguva ino hapana vanhu vari pamusika pacho. Panewo munhu akabereka mwana ari kudarika. Nechekumberi kune vamwe vanhu variko. Kumashure kune zvivakwa zviri kubudira.

Muchero wakabatira panamai vacho. Mai vemuti. Muchero wacho urikuratidza kuti waibva , zvekuti unogona kutorwa uchinodyiwa. Nechekumashure tikuona ruwara rwakasvibira.